Meeshan waa xafiiska xaafad iyo niman waxay wataan suudaan computer iyo isticmaalayaan

Waa sawir farshaxan waxaa ii muuqda nin oo Ciidan ah oo koofi wato iyo qalabka

Waa saxan waxaa ku jira pastor makanooni midabkeedu yahay jaalo waxaa sano khudar cagaaran

Qol midabkiisa yahay cadees qaxwi nalna daaranyahay

Meeshan waa hool waxaa yaal kuraas iyo maysas oo dahabka sameysan ayaa lagu qaban rabaa waana maqa

Meshan waa darbi uu ku dhegan yahay boor waxaa ku sawiran qudaar guduud iyo cagaar ah

Waa carwo waxaa ii muuqda saakooyin dumar ah midabkoodii yahay caddaan buluug

Waxaa ii muuqda dameer iyo geel dameerka waxaa saac wax cagaar ah

Halkaan waxaa fadhiyo rag iyo dumar waxaana ugu soo horeeyo nin oday ah oo qabo shaati cadaan ah iyo surwaal qaxwi iyo kofiyad qaxwi ah ookiyaalo madaw ahna wuu qabaa dhabtana mobile ayaa u saaran

Waa qol waxaa yaa la fadhi jaale ah oo orange iyo miis darbiga waxaa ku dhagan daacad ah

Halkaan waxaa ka muuqdo wado, wadada geeskeeda waxaa ku yaalo dukaamo waxaan agtaagan labo mooto iyo gaari qooqan ah waxaana sida oo kale aktaagan gaari alaab laga dajinaayo

Waxaa ii muuqda kareen caadada ku jiraan oo midabkoodi yahay cadaan iyo jaalo oo is darsaaran

Halkaan waxaa ka muuqdo miis cadays iyo madaw ah waxaana saaran saxan cad saxanka cad waxaa kor saaran weel qalin oo ay ku jiraan qudaar sida mooska

Waa qol cadees iyo go buluug ah oo garbasaar ah

Niman badan oo cimaamado iyo koofiyo wato

Meeshan waa qol darbi waxaa ku xiran daah waxaa ii muuqda finjeer caddaan oo furan

Waa meel banaan waxaa iskugu yimaada dad badan oo naago waxa iyo niman waxay

Meshan waxaa tagan wilal midka usokeeyo wuxuu wataa funanad iyo Buumo yaale ah

Waa niman dhar cadaan wato

Waxaa kuraas cadaan guduud

Meeshaan waa miis waxaa ku saaran saxan cadaan waxaa ku jira khudaar hilib iyo moss

Waa funaanad iyo buumo meel suran

Waa wiilal garoon cagaar ayey joogaan

Meeshan waa dukaan waxaa ka muuqdo waxyeelo la gadaayo ama la iibinayo

Meshan waxaa fadhiya gabdho

Bishaan waxaa ka muuqda laba garaafo oo midabkoodii cadaan furkoobin waa gaduud waxaana saaranyihiin miis qaxo

Waa gaariga caruurta lagu ciyaar siiyo midab kiisu waxaa madow

Meeshaan waa maktabad buugaag badan ayaalaan

Meshan waa meel lagu gado qudaarta waxaa yaalo qudaar cagarn sidoo kale waxaa iiga muuqda kursi

Meeshaan waxaa ku taalo haanta biyaha la saaro oo saaran meel dheer oo dhisan

Waa hoteel qol ah waxaa yaalo sariiro

Waa meel ay dhaliyaan wilal iyo gabdha waxey wataan dhar cadaan ah

Meshan waxaa iiga muuqda guri Qabyo ah oo bulu keeti ah

Meeshaan waxaa fadhiyo nin wato cimaamad iyo shaati midab kiisa yahay madow iyo macawuus gaduud ag waxa uu dhabta ku heystaa waxa ay ku jiraan qoryo

Halkan waxaa yaallo shaati cadaan ah iyo bara-baro madow ah

meeshaan waxaa ka muuqda nin iyo labo gabdhood oomeel xaaqayo ninkana waxbuu gurayaa

Meshan waa guri Qabyo ah waxaa dhisaayo niman badan

Waa caagad waxay saarantahay geed

Meeshaan waxa fadhiyo wiil heysto warqad iyo qalin guduud ah

Waa garoon cagaar ayey ku jiraan

Meeshaan waxaa yaalo cuno cunodaas waxaa ka mid ah basbaas iyo rooti

Waa guri dabaq oo aad u dheer

waa gabdho badan oo wataan dhar calanka somaaliya ah oo isku eg

Meeshaan waa meel loola waxaa fadhiyo niman fara badan oo shir ku jiro nimanka waxay wataan dhabcan iyo dhar jaalala

Meeshan waxaa fadhiyo nin gacanta ku wado taleefan wuxuuna beerayaa dhir

Waa niman meel tagan waxaa hoyaalo mikroofan

Meeshan waxaa iga muuqda saddex nin waxay fiirinayaan meel cad waxayna wataan dhar jaalo guduud iyo baluga

meeshaan waxaa yaala kabo midabkoodu yahay cadaan

Halkan waxaa yaalo welal ay ku jiraan iyo qaloon

Waa maqaayad waxaa yaal kuraas iyo miisaas

Heshaan oo meel suuq ah waxaa soo socdo nin wato khamiis waxaana lagu gadayaasha hoyin dhar kala duwan oo qur qurxan

Meeshaan waa waddo waxaana xaqiiso cadcadaf ee cagafta galkeedu waa geed ayaa meesha ku yaallay mooto

Meeshan meel caddaan ah waxaana yaalo saxan ugu dhex jira malaysid iyo qudaar cagaaran waxaan ag yaala marq iyo liin

Beesha maxaa yeelay miis waxaana dul saaran labo boob muraayad powerkiisa waa caddaani madow waxay ka koreeya dhar madowe

Waa niman fuundiyi ah oo wataan dhar buluug cadaan

Meeshan waa meel laami ah Waxaa ka muuqda oo marayo hannin oo watash ah tii surwaal

Meeshaan waa meel dabaqa ku socda dhismo waxaana ka taagtaagan tiirar

Beesha waxaa maraayo gaari dabaqaleen ah adoon iyo buluug waxaana ka dambeeyay dabaqiidha dheer

Meeshan waxa ka muuqdo guri aad u qurux badan oo midabkiisa cadaan yahay

Waa wado waxaa jooga islaamo wataan calanka soomaaliya

Meshan waxaa iiga muuqda boombalo wata shaati gaduud ah

Waa shaati cadaan feero ayaa saaran

Halka halkan waxa iga muuqatay laba gabdhood

Meshan waa hool waxaa fadhiya niman waxaa yaalo miis waxaa dusha ka saran maro cadaan ah

Waxaa ii muuqda mid geed caleemo cagaaran iyo berjaalo leh oo baxaayo

Meeshaad waa meel garoon ah waxaa iga muuqdo wiilal fanaanada cadaan ah iyo kuwo buluug ah wata

Gaashaan maxaa ka muuqda qol bannaan oo darbigiisii yahay cadaan albaabkiisu waa qax iyo guduud ah qolku wey eber

Meeshaan waa qol burbursan oo hada la dhisaayo

Waa maqaayad waxaa jooga niman

Meeshan waxaa fadhiyaan wiilal dheelaya kubad oo wataan fanaanado cad caddaysi iyo cid ciid isku jira ah waxayna xiranayaan kabo

Waa hilib jilicsan oo dooro ah oo madoow ah

Waa laami waxaa maraayo gaari bas aha

Meeshaan meel waddo ah waxaana ka dambeeya meel darjiin ah waxaana ka sii danbeeyo taallo ah oo calan ku sugan yahay

Bishaan waxaa yaaluuqdaa kala duwan oo kala nooca qaro bocor iyo aan salato iyo basal

Meshan waa meel ay ka shaqeynayan niman iyo naago waxey waran jaakado midab koodu yahay cagaar

Meeshaan waxaa yaalo kurtun weyn oo dul duleelo oo midabkiisu yahay cadaan xubin ka dambeeyay darbi

Waa liin midabkeedii yahay jaalo oo ku jirto weel

Meeshaan dhex ayaa lumiska ayaa waxaa saaran sax xumaan saxan wax ku jiro bariis oo qudaar farabadan saaran tahay

Meeshan waxaa yaalo dhar isugu jira cimaamado iyo macowsiyo

Halkan waxayalo birta lagu shiito kega oo cadan io madow ah miiska eey sarantahay waa qaxwi io cades

Meeshan waxaad tagtaagan dad farabadan oo ah carruur ninka ugu soo horeeyo wuxuu wataa khamiis cid ciidda ah

Waa meel banaan biro dhaadheer ka taagnyihiin

Waa maqaayad geedaca gaaran ayaa ka baxaayo

Waa kaarka shirka premear bank

Waa miis waxaa saaran ukun khudaaar

Meeshaan waxaa yaalo geed cagaar ah wuxuu ku dhex jiraa koob madow ah waxaana ka hoose dhow xun cadaan ah

Shan waxaa yaalo boor cagaar ah oo ay ku qoran tahay launch over all waxaa ku sawiran mobile iyo cuntooy

Waa masaajid waxaa ku tukanayo niman badan

Halkaan waa masjid midabkiisa wa cadees

Waa garoon dad dhar cadaan ah

Waa miis weyn qalin ah iyo biyo caafi

Waa laami waxaa maraayo gaari wayn

Waa laami waxaa xaqaayo gabdho oo wataan badeello iyo sakalo

Meeshan waxaa yaalo gaari cadaan ah iyo gaar jaallaha waxaa taagan laba nin

Waa caagado midabkoodii yahay cagaar waxaa ku jira saliid

Waa hool waxaa fadhiya niman wata jakado gaduud ah waxey ku fadhiyaan kuraas madow ah

meeshaan waxaa yaala qalab fara badan oo qurxan oo ku jiraan tukaan wayn

Meeshan waa qol waxaa ku jiro fadhiyo madow ah wuxuuna saaran barkimo rgoodu yahay madow guduud yaan horyaalo miis ayaa saaran

Halkaan waxaa yaalo kareen

Waa labo gabdhood

Mise waxaa fadhiyo nin nin wata cadaan ah iyo okiyaalo

Meeshan waxaa yaalo qalabka muslim laga

Waa carwo ay yeelaan afar saako

Waxa waxaa ii muuqday guri ka kooban dhowr qol oo Iskasoo horjooga guriga midabkiisu waa caddaan albaabadana waa madow

Waa arda badan oo Fasal fadhido waxey xiran yihiin dhar cadaan ah

Meeshan waxaa iga muuqda nin wato dhar shaqo

Waa gari qadayo qashin

Waa meel xaafad ah qashin

Halkaan waa masaajid waxaa fadhiyo dad badan qaar qamiisyo cadcad wataan masaajidka midabkiisa waa cadaan

Waa arda fadhido fasalka waxey wataan shaati iyo surwal cadaan ah

Miishaan waxay al-shahan saxankaas ayaa waxaa ku jiro biza kale kalarkiisuna wajaale

Meeshan waa qol waxaa yaalo muxuu ahaa ubax

Meeshan oo meel kushina waxaa jooga nin wata dhar buluga wuxuuna gacanta ku hayaa bir

Halkan waxa fadhiyo sidax wiil midwuxuu wataa fananad gacmagaab ah obulug ah mid wuxu wata shaar gacmo dheer ah balu iyo binkiah iyosharcadan gadashod wax ba baluggayaalo miscadanayaalo biyo cafiaya agtakayaalo

Meeshaan waxaa yaalo dhar farabadan oo kaleerkooda yahay cadaan madow iyo bangi

Waa niman dhisaayo guri makiinado

Beeshan oo maal dugsi ah waxaa kusoo reer saddex wiil waxay wataan shaati jaale ah naadiga iyo fanaanka ah waxayna fadhiyaan kursi

Waa nin hayo buug o qabo fanaanado caddaan

Halkan waxaa tagan laba wiil oo watan kofi cadan ah iyo qamiisyo cadan ah makarafon madoow ah cimamad bingi iyo kafeey ah

Oo meel masaajid ah waxaa joogaan dad fara badan oo wataan khamiisyo cadaan iyo cimaamado iyo koviyo

Meeshan waxaa iga muuqda meel wareegsan oo ay ku jiraan ciid iyo dhagaxaan halkaas waxaa taagan niman

Meeshaan waxaa yaalamiis waxa dul saaran zakale cadaan ah oo ay ku jiraan shurbad waxaana geysaa ka jiro laba naagood oo fadhiyo

Meesha waxaa yaalo fasal ay ku jiraan gabdho gabadha waxay wadataa xijaab jaallaha mid karaan xijaab buluuga labo karan xijaab jeclaa qalin bay gacanta ku hayaan

Meeshan waxaa ka muuqday durba cadeys ah waxaa ag yaalo labo kursi oo guud ah iyo miis caddeys ah

Waxaa yaalo garaafollowga oo ay ku jiraan caanish ah waxaana lagu sugayaa tarmuus guduud ah

Meeshan maxaa yeelay buloketi fara badan oo is dul saaran waana qol

Waa hool waxaa iskugu imaaday niman fara badan kuraas gudeed ayey ku fadhiyaan shatiyo ayey wataan

Meeshaan waxaa yaalo miis ay saaranyihiin cakch ah mid waa caddaan mid kalena waa gaduud

Waa supermarket waxaa yaalo buskud

Waa barxad caruur dhar cadaan wadato iyo jaale iyo baabuur

Meeshaan waa meel banaan oo ciid ah waxaa jooga dad waxaa ii muuqata nin mooto saaran yahay

Waa barfuun midabkiisa ama cadaan pinki

Waa laami geed Cagaar ayaa ku yaalla tukaamo

Meeshan waxa yaalo kala faro badan oo ay ka mid yihiin feero tallaajo muraaxaad

Meeshan waxa yaalo boom bal caddaan waxa uuna qabaa shaati cadaan ah meesha uu taagan yahay oo caddaan shaatiga dhexdu haga xiran kartaan madow ah

Halkaan waa fasal midabkiisa yahay cagaar daaqadiisana cadaan waxaa fadhiyo wiilal iyo gabdho

meeshaaan waxaa ka muuqdo nini wato suud baluug ah waxaa horyaalo laabtoob cadaan ah

Halkaani waaqol midabkisuyahy qalin waxaa fadhiyan labo gabdhod xijaab baluug xijaab oranaji boorso madaw biyo caafi baluug iyo cadaan khamiis cadaneh

Waa qol waxaa yaalo fadhi midabkiisu yahay caddaan

Meeshaan waa meel qol ah oo dhalo ah waxaan ku dhex jiro laba barkimood waxay ra-iisul wasaaraha fadhi waxaana gaaro baa lacagaha

Waa masaajid waxaa fadhiya wiilal wataan qamiisyo

Waa wax jaalo iyo gudud ah

Meeshaan ayaa loo saxan cadaan ah ku dhex jiro jabhaddii badho jaalle ah

Meeshan waa qol waxaa yeelay sacmuun aada u fara badan

Meeshan waxaa yaallo khamiis

Meeshan waxaa fadhiyaan nimo fara badan oo si saf ah ku jiraan waxayna wataan shati cali iswaallo

Meeshaan ayaa laan maamul qurxin oo faro badan oo kale kala duwan dadka ugu soo horeeyo waa caano iyo fiinto

Meeshaan waa meel fasal ah waxaa ku jira gabdhooyin badan oo wataanka la xijaabo buluug caddeys iyo kala rab badan waxayna fiirinayaan macalinka

Wa saxan cadaan qudaar ayaa ku jirto

Waa qol kor midabkiisii yahay qalin

Meeshaan waxaa horyaalo laba kareen oo dhoofa caagada kalargeedu waa caddaan

Meeshan waxaa yaalla mooshinka lagu sheegatay

Waa carwo waxaa ii muuqda suud. Shaati cadaan ah

Meeshaan maxaa yaalo ku kor-ka cuntada lagu kariyo waxaa lagu kaliya oo dul saaran saxan ay ku jiraan khudaar nooc walba oo iskugu jirto yaanyo basal wax walba

Meeshan waxaa taagan nin wata shaati cadaana iyo og yaalo

Waa masjidka waa joogay Ilmo yar yar

Meshan waxaa yaalo saxan cadaan ah waxaa dusha ka saaran bakeeri uu ku jiro shah

Meshan waxaa yaalo saxan cadaan waxaa ku jiro qudaar cagaaran

Meeshaan ahaa yeelay baabuur cadaan ah wixii hoos yaalla geed cagaar ah ka dambeeya dabaqyo dheer

Waxaa taagan saddex askari wataan koffid haddana iyo dhowr cadaan ah waxaa midna wuxuu wataa cagaar ah salaam ayaa ka dambeeya

Waa qol waxaa yaalo sariir midabkeedu yahay madow

Waa laami cidlo ah bajaaj ayaa maraysa

Waa caagad waxa ku jira midabkeedu yahay pinki

Waa guri qabya ah waxaa ka muuqda nin wato dhar madow ah

halkaan wxaa ka muuqdo boor ku sawiran naag iyo wiil is xambaarsan